Dalih goor bu guyi de solo, amna ku teyeh dalluh goor bu am colour yu barri"jigeen munnako sol goor munnako sol.

Kerr bungh tabakh beh pareh, kerr bii mungy ameh aiiy bunta yu honhu, ak tableau bu am butehll yi wehh butehli weungh, kerr bii mungy ameh aiiy corrgate yu honhu, fence bii njung kor deff fence bu wekh, mungy ameh aiiy garab yu vertue, garab taarti garab yu vertue yu ndaw, mungy ameh aiiy pol.

Plassi jaaayeh kaii lehkah, aiiy butehli naaneh kaii meww, ak poti weungh yu meww yu am lu bleu, ak yu honhu, yu nehteh, ak aiiy packeti meww ak aiiy poti weungh yungh lehkah yu nehteh.

Paketti garap bu wèèx mugii ameh bindé yu ñuul, bindé yu wèèx. Mugii ameh lu xonxu lu bula ñing ko tek ci darap bu wèèx, mugii ameh lu werta ak lu barri.

mutu cabiun buye daw si tali bi, mutu cabiun bi mungi am lu weex lu xong khu ak lu neteh mungi ep aye saku malo yu bari ci kaw talibi mungi am aye pole li wunye yu gudah mungi ame aye pin tali bu ñuul

A lorry with black and white colours and with a mirror. It is carrying white barrels of water which are tied unto it with yellow and red ropes. It is parked near a black tarred road and there are story buildings and trees behind the lorry.

Halle bu goor buy jongante si ball, halle bu goor bi mungi sol tubeuy bu nyuul, mungee jongante ball, ball bi mungi ame lu weeh, mungee jongante ball mom mung si kaw, bal bang si kaw, suuf baang si suuf, geej mung si feuleh, asamaan bi mungi ame lu

Mandarr gah, mandarr gah, lii mandarr gah rew la, mungy ameh lu vertue, lu honhu, ak lu njull, lii mandarr gah reww la, mungy ameh lu vertue, lu honhu, lu njull.

Nèeg, neeg bu lal, lali epons nung ko lal dara, dara bu weeh mungi am kulóor yu bari. Mungi ameh ay ngegenaay, ngegenaay bu weeh, mungi ameh ngegenaay kuloor yu bari. Boppi lal bi, boppi lal bi nètè la. Mungi am riddo yu weeh, ay toogu, toogu ak taabl nung fa def ay mungi ameh lu vert, mungi ameh kipkap ègèkaay bi ñuul.

Li tatti garap bu am lu werta ak benen couleur

Nyari gorr la gorr bi mugi def lo weh si kanam mugi sol bahana bu nehteh kuneka so ganaw wam mugi sol Tek si kanam mugi sol bahana bu nehteh nyugeh legaye si walum wonch mugi sol mbuba khonkho ak lo nyul ak lo verti si kawam kenenki mugi sol mbuba bu verti Gai nyu geh legaye si waloum wonch

Tereh bu blue bu am bindi jangeh kai Mungi tegu sey tapeh bu sokola tereh bi Mungi am binda yu barri binda yu weih ak Mungi ameh lu neteh ak lu verteh tereh bu blue bu am bindi jangeh kai Mungi tegu sey tapeh bu sokola tereh bi Mungi am binda yu barri binda yu weih ak yu neteh ak yu verteh .

Mbaho buny gii la. Mboha buny gii bu am lu vertt, mboha bunny gii si souf mungi ameh lu vertt mungi kumaseh jurr. Mboha buny gii si souf mboha bu vertt mungi kumaseh jurr ayy tatti garab nyu vertt

Gorri kilipha la mungy sol lu honhu ak lui taakue, mungy am lu wekh cii ganawam weungh bu gudah mung fa ak aiiy stature nitt bungh yyh, cii ganaw mungy ameh lu honhu, lu nehteh, lu wekh, mungy ameh lu vert, mungy takhaw tarlal lokhor yii.

Nehgg bu am taabul, taabul bu wekh ak tohgu, tohgu bu wekh, tohgu weungh, ak aiiy kassi wehrre yu wekh ak lu vertue mung fa lu rafet, lii ehhgeh kaii la nga dem cii kaw mungy am lu nehteh ak lu wekh, nehgg bii nehgg lu nehgg bu wekh la.

Butehli garabii forleh yokeh kaii ndoh nitt ku febarr, butehll bii mungy ameh lu wekh, bindue yu njull, bindue lu vert ak ridoh bu vert, marajj bu wekh ak palanterre bu njull, lii butehli garab bu butehli garabii forleh bungh daey yorkeh nitt bun daey yorkeh nitt ku febarr.

Li buttel li deew, deew buñ de deew ci yaram. Amna ku teyeh buttel li deew buñ de deew ci yaram. Mungi am lu bulah lu weex, ak ay binduh yu xonxo. Binduh yu ñuul mungi am lu verta.

Haleh bu gigain bu takhaw cii kaaroh bii dii wohneh lumu sol, mungy sol mbazin munkoh njaw rohbue, cii ganaw mungy def mungy makeup kanamam bii, defarr bopam bii, cii ganawam taati garab yu ndaw yu vertue ak woh weungh bu gudah ak aiiy garab yu gudah, njungy ameh lu nehteh ak lu vert yehp njung kor tabakh mungy ameh lu honhu.

Gaal bu mak ak gaal bu ndaw, gaal bu ndaw bii amna gorre buneka cii gaal bii mungy sol tubeiyy bu njull, mungy deff yaramu nen, gaal bu ndaw bii mungy ameh lu nehteh, ak lu bleu, gaal bu ndaw bii gaal bu mak bii mungy ameh aiiy weungii, weunjii, weunjii, weunjii gaal weunghii, aiiy weungh, gaal bii mungy ameh lu nehteh, lu honhu, lu bleu ak aiiy weungh nung kor corrgate, mung cii birr gaal bii, cii ganaw mungy ameh lu vertue.

Li marche jaye ye kai la mungi am nyarri jigeen nyungi tek khop yu verta nyung kuy jaye ay couleur mungi am lu verta sen ganaw mungi ame jigeen bu enu palat di jaye amna jigeen bu takhaw sen ganaw mungi sul yereh yu bori couleur yu bari nyarri jigeen nyunge fetch khop yu verta nyungi teyeh palati wunye kenaki mungi kala

Ay moto yu taxaw moto u bulo moto bu weex beneen moto bi mogi ameh cartoon bu neka si kaw mogi ameh pole bu guda tablu bo weex bo am lu bulo mogi ameh fi jaaye kay carton yu bari nyun fa goor bu sol mbuba bu bulo tubai bu bulo mogi tiyeh mogi taxaw si bori wung yu nuul mogi fi heer bu maag.

kayti kibaar keyti kibaar bu am binda yu bari binda yu xonxu ak binda yu nyool ak nital yu bari

Nit nyu barri nyu takhaw amna ko tok mungi sol mboba bu verte, ak mungi sol dalla yu ñuul. Suma luxo chammoy amna ku sol mboba bu ñuul, benen jigeen bi mungi sol mboba bu xonxo, benen jigeen bi mboba bu weex. Suma loxo ndey joor amna ku sol mboba bu nuul, amna ku sol mboba bu werta. Seen ganaw mboba bu nete mungfa am wuñ nu neka ci kaw motto ak tatti garap.

An na goor buy dox di saamu ay nak, nak gi weex, nak gi ñuul. Goor bi mu ngi sol, mbuba bu bulo, ak tiye butel li ndox bu bulo. Mu tiye banta. Si ganaaw mu ngi am ay taati garab yu werta, ak kér buñg tabax, ñung ko korget korget ay weñg. Ñu ngee dox si kow talibi.

Goor ak jegain nuge tahaw lunkulanteh nuge sol lu werte jegain bage teyeh sacc muge defarr bopambe mess muge musoru sen ganaw muge am tele muge am lu weex goor bage sol dalla bu nuul.

Paketi jimbo you barri mougui teggou am lou werrte ak lou konku nougui teggou ci souf am nah kou teyeh paket tou jimbo bou am lou neteh ak lou werteh fii aye paketou pobar la nougui teggou ci kaw tabol bi.

Fi palasi demekaay leka la. Fi dangai dem nga tok ci toguh bi nyu tegal lekka ci tabul bi. Fi nit yu barri nyungi nyow tok guy di lekka. Fi tabul bu weex bu gudda la nga tok guy nyu johla sa lekka bi nga lekka. Jigeen mungi takhaw mungi sol mboba bu xonxo, tubeye bu ñuul ak dalla bu ñuul, mu leen dejoh lekka su pareh guy faye.

Mandarga reewu bu am lu xonxu ak lu werta .

Yesal bu am ayi togu eponge bu guda , ak tabul ak togu, eponge nyari gata nyunkoh teg si karo bi, togu eponge yi, yu chocola len nyungi ameh lu neteh, nyungi teg boli cupo wony nyunko teg si table bi, benen bi bunta bu nyul la .

Amna gigen yu tahaw nu gi kala kala bu honha num nak ñun gi nicap yu ñuul, am na ngu kalo kala yu weyh.am na ngu kalo kala yu ñuul nu gi tawhaw nu gi tai keit bu neetia bu am beda yu bulo.

Xalèh yu barri , xalèh gór yu ndaw xalèh jigeen yu ndaw, ñi ngi sol yirèh jangèè kai ñi ngi sol yirèh yu am lu bula tubay yu werta. Ñi nekka sèèn ganaw ñi ngi sol yirèh yu wèèx dalla yangi taac.

Fi lopitan la lopial bi gorr ban gi tahaw si lopital bi mungi sol tubai bi n'uul burba bu weex mungi teyeh lu n'uul si borom lohol chamungo bi mungi ameh lu blue si loho denjurum mungi ameh ai tableu.

pi palasi demehkai leka mingi ameh nyari toogu ak taabul bu veert ci ganaw mungi ameh seetu seetu seetu bu am lu nyool bunta bu xonxa fee setu bu wonj mungi ameh fee sangokai sangokai bi cola bu bulo la fi taatu Jara bi veert feleh nyung fa tabakh ay neek mungi ameh korget bu xonxu mungi ameh tati garap yu vert

Fi ala la. Ala bangi ameh gaiji ndoh ci soof mungi ameh nyah yu verti, banta yu wow ak ay tati garab yu am verti. Tati garab yu gudaa yu am lu verti. Fi ala la ala bu am gaij ci soof. Mungi ameh nyah yu verti ak ay mata yu wow teku ci soof. Tati garab yu am verti yu mak.

Goor ak jegain nuge tahaw nuge sol bazin bu bulo jegain bage tek lohom be se dene goor be jegain bage sol rouba goor bage sol haftan bu bulo jegain bage defar mess bu sukola chin boye takeh kanam be mung ku defar goor bage teyeh mobile.

Plasi jei yeh kaiwong yei bowl la. Bowl le werr you reng la. Benen bi mu nge ameh lu honha, benen bi munge ameh naneh kai bu sede lu wey bowl le wong nguko teksi table bu wey so ngo way nag gender lugabuga.

Amna ku teyeh dalle goor bunuy tagale yaram amna ku teyeh dalle goor bunuy tagale yaram dalle be muge ameh lu weex lu neteh ak lu verte dalla bale muge ameh lu weex lu neteh ak lu dalla be goor muno koye sol jegain muno kuye sol tagal yaram.

Gorre yu bari njuu ngy, njungy takhaw cii benah pplass, njungy sol tubeiyy yu njull, daalue yu njull, kawass yu wekh, mbuba yu yu honhu ak sen sac yii honhu, amna ku neka cii kanam mungy sol lu wekh, mungy tiyeh sac bu njull munkoh tek cii suff gai njungeh hol lufa neka.

Li mandarga rew la, mugii ameh lu werta, lu wèèx, lu bula, lu xonxu. Mugii am ay bindé yu bari, bindé yu ñuul mugii tégu fu wèèx.

Xalé bu jigéen muñ si palaas i defaree Kaay Xalé bu jigéen baa ngi toog, mu ngi sol lu nétté, def kaala bu sokolaa, def lu werta, def lu xoñgu, tek ko si kowam. Fii am na lu ñuul, si ganaawam am na toggu yu ñuul yu teggu si karo bi. Mu ngi defar kawaram bi, kawar bi xoñxu. Muñ ko def kawar bu xoñxu.

Lii tohgu ecole bu mak bu njull, mungy yorreh njehgah nai bu honhu ak njehgah naii bu vertue, bu vertue, bu wekh, bu njull, cii ganawam wehrre mofa neka, wehrre bu weungh yu wekh ak tele, njung kor defarr aiiy yu rafet yu vertue ak couleur yu bari.

Tanki motor, motor bii mungy ameh lu njull ak lu wekh, pohnoh bu njull, mungy takhaw cii taati garab yu ndaw yu vertue, taati garab yu ndaw yu vertue, tanki motor, tanki motor ponoh bu njull, motor bangy ameh lu wekh ak lu njull, fii suffu, fii suffu.

Fii mbirum palaas i jongante bal, Suma loxo ndeyjoor ,ay ñaari xalé yu goor ñu ngee daw di démal I bal bi gaay i ñu ngi sol tuboy bu weex, kawaas yu weex, dallë yu werta. Ñax yi yu werta la. Bal bi bal bu weex la, mu ngi amee lu nétte. Beenë xalé bu

Mandarga reew, bu am lu buleuh, lu weeh, ak lu vert, mungi ameh lu nyuul tuti.

Li wornju conteh kaii la, wornju conteh kaii halis, mungy ameh button yu njull, mungy ameh binda yu wekh, mungy ameh lu njull, njung kor tek fu nehteh, cii ganaw mungy ameh lu wekh, cii kaw mungy ameh lu njull.

Fi ay neek yun tabakh neek gi nyakh yuñ tabakh ci ron guage bi. Ay nit yang fa ay garap, garap yu am verta. Guage bu reye nyung fa tabakh ay neek gi nyakh. Garap yu verta nit yang fa.

Fii aye garap yuñ gii si suuf, yu am lu vert, fii karo bu weeh, bu nyuul.

Lii packeti bindae kaii, packeti bindae kaii njungy ameh couleur yu bari, mungy ameh lu honhu, lu nehteh, lu bleu, lu vert ak lu njull, njung len tek aside suma loho ndeyjorr, packet bu, packeti bindae kaii, packet bu buu yeh packet bu chocolat njung kor tek cii...

Packet garap bu waex nu ku tak ci tabul bu nuul mu gi am biadda u bullo ak biadda waex u barrie

burGuru, guru bu xoñgu ak guru bu weex, ñuñ ko def lekket. Si bóoram, taabul, muñ fa. Guru bi, moo nekkë, xalé bu goor su waree takkë Jabar, guru lamooy jël mu yoobu si xalé jigéen yu, si mbookam yi, ñu may ko Jabar.

Lii aye moto yu bori ñungi tahw si yoon bi, moto yu bokut fason, bu ñuul, bu buleuh, bu weeh, bu neteh, fii bena neèk la, ñungfa binda hinda yu vert, ñungko korget korget bu vert, fii kerr la, ñungko def kerr bu weeh, bunti kerr bu neteh.

Fii aye malaan yu bori, yuñ weer si liiñ bi, ñungko kepa, si bori taati garap bu mak bu vert, fii aye malaan yu weeh, malaan yu neteh, malaan yu vert, ñungfa def aye nitaali nit, ñii ñu boot, ñii gaay enu aye matah.

Li si kaw talibi la , ay motor, ay rider , motor lampa yangi tahal . Rider bi amna kukoy dawal mungi tahal lampa bi , yi ay nyari halleh yu goor nyu ngi sol lu weh tubay bu nyul , gayi nyungeh daw si kaw talibi ,yi ay kerr bunge tabakh la ,yi nyaweh kay mungfa nyungfa wait ay yirreh , yi ay poal yu guda nyungko tek si yon bi ,ak tati garab .

Gitaari leket yu baari, yun weer si maraaj, gitaar yi nyungi am deri bey, wala deri nakk, nyungi amme lu weex, lu nyuul

Haleh bu jegain bu tahaw se karou be de wane lum sol muge sol bazin bu bulo mugku sol mugku nyaw rouba muge ameh luy taka muge defarr bopambe mugku def mess muge sol aye chin se ganawam aye redou mufa neka redou bu sukola marage bu weex banta ye banta yu nuul la.

Paketti garap yu barri bokut fasong, mu am lu bula, lu werta , lu wèèx , lu netteh .

Am na ku teyeh butèèlli diw yaram bu werta mugii am bindé yu wèèx ci ganaw mugii am tóógu bu mak tóógu bu ñuul, mugii ameh yirèh bu am lu werta lu bula.

Kèr buñ tabax, kèr bi ñing ko korget, korget bu xonxu. Ñing ko fens, fens bi mugii ameh lu wèèx ak doomi tahal. Mugii ameh bunti kèr bu ñuul ak tati garap yu barri, garap yu werta.

Sal bu am togu yu bari, togu epons yu bari yu xonxu. Ñu ngi lal capet bu weex, ak bu xonxu, ñu ngi tek tabule bu weex. Fale ñu ngi ame leg , fo deh tog nga leka mungi ame ay togu yu weex nyung fa def tabul am na ku toog nalè mungi sol mbuba bu ñul.

Aye moto yu bori nyungee daw si yoon bi, amna ku sol mbuba bu xonxu, mungee doh, fii bena kerr etaas bu rey buñ tabah, mungi ame lu xonxu, ak aye seetu, seetu yaangi ame lu weeh ak lu buleuh, fii aye pool yu guda weuñ, mungi ame aye fiil, ak bena taah bu weeh, bu ama aye pool.

Fee nyate mobile la mobile bu dome taal nugku tek fo weex suma lohou chamung muge nyate camera ak nyari betonk yu ndaw ak betonk bu weex bena benen be muge ameh nyate camera ak bena betonk benen be muge ameh nyate camera ak bena betonk nugku tek fu weex muge ameh beda yu nuul.

Fe plase deme kaye leka la muge am table table bu am kase werr yu am nan bu seda se kaw aye lampa yagfa am lu weex mugfa werr yu werr yu nuul amna nu tonke fale gaye nuge tonke nuge leka.

Hale bu jigeen bu leetu mes, mingi sol jaaro wees, mingi sol ceen, si kanam togu bu weex mo fa neka, ak waaj yu nete

Haleh bu gigain bu takhaw dii wohneh lumu sol, mungy sol rohbah, mungy am lu vert ak lu bleu, mungy deff cii bopam bii meeeche, mungy yoreh sac, cii ganawam aiiy garab aiiy garab yu vert.

Dala bu ñuul mu teguh fu weex mungi am lu neteh ak lu verta yu goor di sul ak yu jigeen yi

Butaili diw yaram yu weeh ak bu nyuul, bu nyuul bi mungi ame lu weeh ak lu vert, butaili diwi nyungi ame binda yu nyuul, binda yu xonxu.

Jaaru jigeen mogi tegu fu weex mogi ameh lu vertah lu bulo colur yu baari jaaru bi jigeen yi di sol.

Plassi demeh kaii lehkah la, mungy deff taabul bu gudah, taabul bii mungy ameh morss njung kor lal lu wekh ak lu honhu, njungy tek plaati, plaati wehrre yu wekh, nung kor deff lu wekh, fii aiiy tohgu yu am lu bleu, tohgu yu njull, njungy ameh aiiy lu vertue.

Jigen bu tahaw muge sol bazin bu bluelo muge defarr bopambe muge def mess bu njol se ganawam aye nyaah yu werte ak bena pole bu gouda ak kerr bu weehe.

Fee aye garab yung jee se suff muge ameh werte ak benen coloor.

Pot ti deew kawar bu weex mungi teguh tabul bi pot bi mungi am bindah yu werta mungi am bindah yu weex mungi am lu neteh

Neeg bu am ay togu togu mogi ameh ngegenay bu am lu bulo ak lu neteh fi mogi am tabul bu weex tele bu nuul ay redo bu weex yu nuul fi tabul bu chocola tabul bu nuul mung fa amna lu fa tegu.

Xalen bu jigeen bu tawaw di woneh lum sol mogi taxaw si karo bi kanawam ay netal nyu fa neka bunta bunti neeg bu nuul.

Motor bu njull mungeh daw cii kaw yon bii, motor bu wehrre yu njull, yii njungy tabakh aiiy ehtanss, ehtanss bii mungy mungy ameh tableaux bu honha, mungy ameh lu nehteh ak wehrre yu wekh.

Geèj la, gaal baang si geèj bi, gaal bi mungi ameh bidong bu weeh ak lu xonxu, luko soround aye garap yu gaat.

Panyi bou werta mougui ammeh lou nyull nyoung ko tek ci karro bi korro bou weck ak bou nyull.

Barabi palasi jangèè kai, xalèh yi ñing fi ci jangèè kai bi ñi ngi tóóg si tohgu ay tabull. Jangalekai bi mugii sol róbba mu ngi jital mbuba bu wèèx mugeh janga, mugii yekati loho bi di jangal xalèh yi.

wañi waleh kai, amm werr bu khonkhu nyunko teksii sii karobii, ak socket you wekh ak filii wehk, filii nyoul , ak penyeh bu amm aii butel you wehk, wertii, nyoul ak khonkhu.

Bu mak buñ tabah, mungi ameh lu weeh, mungi ameh aye weuñ, sangoo kaay, mungi ameh aye heer, mungi ameh garap bu vert.

Njarri haleh yu gorre njung cii mbirim plassi johnganteh bal, kenah kii mungy sol lu bleu, kawass yu bleu, kenen kii mungy sol lu wekh, kawass yu wekh, tubeiyy bu wekh, mungy am lu, lu honhu lu nehteh lu vert, amna ku neka sen ganaw mungy sol lu bleu, nitt nju bari njung sen ganaw.

Xalèh bu gór bu nekka ci barabi palasi jongateh, mugèè jongateh bal. Bal bi mugii ameh lu bula, lu wèèx mugii sol lu wèèx tubay bu wèèx, kawas yu wèèx ak dalla yu netteh. Mbuba bi mugii ameh lu netteh ci ganaw lu wèèx.

Neet nu bary goor ak jegain gaye nuge ne nuge tahaw ne nuge tonke nuge sol yere verte gaye nuge ekate sen lohou ye se ganaw asaman bu muge ameh lu weex ak lu bulo aye garab yu verte nugse.

Aiiy haleh njungy tok cii mbirumi plassi jaangeh kaii, njungy tok cii aiiy tohgu, njung len tehgal aiiy keit cii taabul bii gai njungeh binda, cii plasss bii marajj yaangy ameh lu bleu, palanterre yii palanterr yu weungh yu bleu, cii keit njung kor deff cii marajj bii

Kayiti xibarr bu am ay bindé yu bari, bindé yu ñuul, bindé yu xonxu, bindé yu bula, bindé yu wèèx ak ay nital yu barri.

Jigeen bu ñuul kóket mugii ameh buum buum, ñing ko tek ci fens bu werta.

Tableau bu vertue, mungy ameh lu wekh aiiy binda yu njull, naatali yaya jammeh mofa neka, yaya jammeh mungy sol copoti bu wekh, khaftan bu wekh, mungy tiyeh kuruss bu njull, aiiy binda yu njull, cii ganaw mungy ameh aiiy taati garab yu vert, ak benah pol bu gudah.

Le deme kai leka la mongi ame tabul bu weex si suuf mongi am lu mogi am ay togu weng yu nuul mongi ame ay lampa lampa yi nyugi ame lu nuul lu weex ay ay sedale kai bu nuul ak toge kai.

Bagas sey gigain puwdarr yila gigain d use Mungi ameh puwdarr, rugg, Setuu , pastel lesskoleng Mungko tek fu weih

Weng bu am buum pot yu bulo bo netex ak bo weex ak pot bu am lu vertah si birr mogi am bagass.

Bagass yu jigeen yun deh make up la bu nuul nyung ko teck fo weex mogi ameh lu chocola ak lu weex .

Xalé yu goor ñung si bërëbu palaas si jongante bal. Xale bu Goor bi mu ngee door bal bi, mu ngi sol mbuba bu ñuul, mu ngi amee lu weex, tubooy bu weex, kawaas yu weex, ak dallë yu xoñxu, mu ngee door bal bi. Ku neekë si ganaaw, mu ngi sol tubööy ñuul, dallë yu nétté. Gaa yi ñu ngee jongante bal. Ay garab yu werta, wëng.

Motor bu nuul muge daw se yonn be muge ameh lu xonxo fee bena tahh bun tabahh muge ameh bunte weah yu bulo muge ameh beda yu weex nugku oube.

Jigeen bu taxaw di waneh lum sol, ñing ko takal lu netteh, mugii am bindé yu ñuul. Mugii sol róbba bu bula, si ganaw wam am na ku sol róbba bu bula.

Plassi demeh kaii geudggh la, tohgu lal yu wekh yu bari ak aiiy bantah njung fa deff, njung kor tabakh kom neggi njahh, asahmance bii mungy ameh lu bleu ak lu njull ak benah ant weungh bu gudah bu wekh.

Fii dehmeh kaii lehkah la, mungy ameh njung kor tabakh kerr, mungy ameh lu wekh, nitt njee mungy, nitt yangy tok cii tohgu nung len tegal taabul, njungy tek aiiy lehkah njungeh lehkah, benah gorre bu tok cii bohri mandarr gah rewmi mungy ameh lu wekh, lu honhu, lu bleu, lu vert, aiiy binda yu njull nung cii kaw ak garab yu vert.

Bu am aiiy njahh yu vert, pitcha bu chocolat mungy ameh lu njull ak lu wekh, mungy takhaw cii njahh yii, njahh, njahh yii, njahh yii njungy ameh lu wekh lu nehteh.

Ku tiyeh poti diw yaram bu bleu mungy ameh lu nehteh, binda yu wekh binda yu njull, fehleh taabul mung fa mungy ameh lu wekh.

Turne wess yu bokut fosong amna bu nuul amna bu neteh amna bu bulo amna bu vertah defare kai wengi defar reh kai moto la.

Naari xalex goor nyun sen berembi palaci joganteh baal kena ki mogi sol lu vertah mugi ameh lu nuul kenen mogi sol lu weex mogi ameh lu xonxu mogi sol tubai bu xonxa kawas yu weex daal yu weex mogeh door baal.

Tehreh bu wekh mu am bindue jangeh kaii nung kor tek cii taabul bii, tehreh bii mungy ameh binda yu bari, binda yu njull, mungy ameh line yu bleu, mungy ameh aa naatal njaari gorre ak lu melni kerr cii ganaw.

Jigeen bu ñaw si palasi lèttu Kay bi mugii lètta kawaram bi . Am na jigeen bu tóóg mugii sol mbuba bu ñuul mugii sol tubay bu werta, tohgu bu ñuul.

Motor bu njull, motor bu am werri njull mungy takhaw cii yon bii, fii mungy am taakh bu njoi jaii aiiy bagass, lampah yangy taal, weungh yu wekh, takh bu wekh, fii benah ehtanss bu guda, ehtanss bu wekh ak taati garabu vertue, aiiy filli kurang.

Plase deene la nyari jegain jegain muge sol lu verte muge leto kenake muge sol lu coloor yu bary muge teyeh haleh bu sol yere bu weex bena khalifa muge sol haftan bu verte muge ameh se birr lu weex lu nuul muge teyeh pote weah muge rahas bope haleh be amna nyari goor nu sol lu weex nuge tahaw sen ganaw bena ndal bu mak.

Tere bu xonxo bu am binduh jange kaay. Ci kaw mungi ame binduh yu nyul. Mungi ame lu weex ak lu xonxo, ak bena melu rapp mungi teguh ci tabul bi.

Pehngu bu wekh njung kor tek fu njull, pehngu bii Kom sorr pehngu bii sor njoweh cii lopitan bii yangy febarr nju warrla pehngu cii len la daey pehngu.

Tereh bu vertah bu tegu fo weex mogi ameh binda yu weex yu bari mogi ameh lu weex.

Bagasci halle la aye fowe kaye aye baby rong botel younoye naneh mougui ammeh fowe kaye bi moung ci paket bou weck bou am lou boulou.

Palati wèèr bu wèèx ñing ko tek si fu wèèx. Palat bi mugii ameh lekka bu wèèx , mugii ameh lu werta. Mugii ameh lekka bu netteh, kudu ak furset ci ganaw maraj bu wèèx.

gan butok si togubu mak mungi sol wax, robu. Mungi ameh lu nyul mungi, deff kala bu socola nying ko solal mbahna bu wekh. Amna lunykoy solal lu wekh mungi am ayy bindi. Mbahna mungi tegu si kawam, Amna gigeen bu sol mbuba bu bula. Amna gigeen bu sol mbuba

Bindeh kaii yu bari njur fii neka njungy tehgu fu nehteh, nahteh kaii, nahteh kaii mungy, nahteh kaii bu nehteh shh, sharbeh kaii bu vertue, lu wertue, lu vertue, lu bleu, ak jaangeh kaii.

Buteli diw bu domitahal, mingi amme binde yu nyuul, mingi tegu fu sokola,

Plassi demeh kaii lehkah la, mungy am aiiy kherre yu wekh, mungy ameh aiiy njahh yu, lu njahh yu vertue, mungy ameh taati garab yu guda yu vertue, mungy ameh takh, mungy ameh njung kor tabakh nehgg for dae dem nga tok nga nju tehgal la tohgu ak taabul nga lekah sor pareh nga feyy.

Tereh bu bulo mu am bede jagekay deene muge tegu se table tereh be muge am lu bulo bede deene yu bulo ak aye ak aye haleh nuge ameh lu werte.

Haleh bu gigain bu defarr bopam bii tiireh, mung cii nehgg socket bii mungy am njung fa plug charger yu, yu njull, amna benah haleh bu gigain bu sol rohba bu lu vert lu vert, mungy sol kaalar, amna ku sol lu honhu mungy togg.

Fii lopitaan la, lopitaan bi, ñaari jigéen. Bennë jigéen mu ngi sol tubooy bu ñuul, dallë yu ñuul, mbuba bu weex, mu ngi leetu, benen, mu ngi toog ñuñ kooy facc, mu ngi yore kayiti ,benen jigéen bi sol cuup, mu ngi sol mbesseng nyi cuup, si biir lopitaan bi...

Nëtti gòor la, nung ci bori ala bi di baye. Benna gòor bi mungi sol tubeye bu bulo ak mbubba bu ñuul, mungi sol mbahana, mungi té wënn bu, wënni bayekaay bu vert. Nung fa takka naari naag bu ñuul ak bu honku. Benen gòor bi mungi tè naag yi diko toppu. Kenen ki ku sol mbuba bu weeh mungi tè yar mu ngè dorr naag yi purr gay dem.

Xalé baa ngee dox so Yoon wi, ñatta yi ñu ngi boot seen saac yi. Saac bu ñuul, bu werta ak saac bu sokolaa mu ngi amee guyi garab you bari, you werta. Suma loxo ndeyjoor mu ngi amee ay guy werta, suma loxo chaamoy mu ngi amee ay bulok, ay ñaari pono, ay guyi garab you bari you werta.

Bu wekh bui dokh cii kaw yon bii, chi bori motor bu wekh bii mungy ameh taati garab bu lu am mungy ameh lu vertue, ak benah pol bu am aiiy filli kurang ak benah taakh bungh tabakh mungy am mungy ameh tableaux bu bleu ak lu wekh lu nehteh, mungy ameh aiiy jaaayeh kaii mungy ameh bindue...

Nyati toogu ak bena taabul bu weeh, maraach bi mungi ameh lu neteh, ak jigeen bu sol robu bu weeh, bunta bu sokolaa, toogu yu mak, yu reuy, ñungi ameh tele, mungi ameh bunti sokolaa, faleh bunti seetu weer.

Fee plase juganteh la juganteh ball ak daw fee muge ameh madarga reewbe lu xonxo lu weex lu bulo lu verte fee muge ameh aye garab yu bary ak neek ak aye juma yu nuul muge ameh tabla bu.

Garab bu am lu wertax mogi ameh dom dom yu wertah.

Lee tabah la marage yep nugku def karou kerr be nugku def lu weex se bete muge am nyari pono yu nuul mungi se bete mun am aye tate garab yu ndaw yu werte ak wùñ bu am aye fele curang.

Haleh bu jegain bu sol bazin bu hauhu mug ku nyaw rouba muge teyeh table, table be muge am weah ye weah yu nuul se ganawam muge ameh bunta bu weehe muge letou mess sol jaaru.

Nyarri perri jaro jigeen yu am couleur yu bari.

Teré bu am bindé jangèè kai bu wèèx mugii ameh lu bula, mugii ameh bindé yu werta ak bindé yu xonxu ñing ko tek fu netteh.

ngari hale yo gegen ngu gi tahaw di woneh lun sol. kenaki mu nge sol roba bu nglu, kena ki mu nge sol wax bu am lu verter ak kulrol yu bere ngu ko solal banaha. ngu ko solal merch bunglu bu am sokola ngu gi tahaw fu honhu senganow lu bulo mugfa ak table bu weye

Palasi demekaay leka la, mungi ame tatti garap yu werta. Mungi ame ay nit nyungi teyeh sabar gaay di tega. Ci kaw amna luga neka ay nyakh ay tatti garap yu barri yu werta.

neek by am Lal Lal bi nyung ko def darap bu wexx ak lu xonxu njegenay yu xonxu ak sankeh bu weex ki ayy togu yu veerta la nyungi def redoyi veerta ak lu xonxu nyu ngi ameh ayy seetu ay tabul ay lampa

Naari taabul yu am lu nètè ak nëtti toogu yu ñuul mungi ameh epons lu ñuul, lu vert ak lu weeh. Ci suuf mungi am honku ak adopter yun plug ci kurang bi. Ci kaw taabl bi lu weeh mung fa. Maraj bi mungi ameh lu vert.

Jaru jigeen muy taak mu tégu fu wèèx.

Fi lopitan la lopitan bi fi palati weng bu am boltali weer yu am garag ak paketi garab bu weex bun binda yu bulo binda bu nuul.

Taati garab bu am lu vertue, lu chocolat, lu nehteh, ganaw mungy am mhm marajj bii mungy am karoh, karoh bu wekh.

Aye talibeh yu goor yu jegain nuge tonke nuge jange bede deene jegain ye nuge def kala yu nuul goor ye nuge sol lu weex lu xonxo lu bulo lu nuul se kaname jagekayebe muge ameh kayete bu weex muge ameh ay madarga yu weex beda yu bulo beda yu weex.

Fi lopitan la, gigain bangy sol lu wekh, mungy def kaarlar bu honhu, mungy tiyeh, mungy tiyeh lu wekh mungeh defarr garab, cii ganawam aiiy tele njur fa neka ak aiiy tohgu yu njull, bunta yu wekh ak, ak defeh kaii lu sedue lu wekh.

Motor bu ray la motor be neet yage doga goor ak jegain amna ku sol muba bu nuul kena ke muge jegain be muge sol muba bu rouba bu bulo bu am lu weex benen be benen goor be muge sol tubaye bu nuul dalle yu wee yu nuul muge sol muba bu nete ah motor be muge ameh lu weex aye haar yu weex nuge doh.

Aye talibeh yu goor yu jegain nuge tonke se toogu nuge jaga nyari ye nuge ekate sen lohou ye nuge wah nuge def sen kalaye yu nuul nuge def sen mubaye yu xonxo ak sepa yu sepa bu dome taal ak muba bu weex taablu taablu weex la.

Nyari jegain yu lunkulanteh nuge letou mess nuge def aye perreh benen jegain be muge sol mursu bu sukola muge sol sepa bu nuul kenen ke muge sol sepa bu nuul ak muba bu muge taka mursu bu hauhu.

Tereh bu am bede jagekay muge tegu fu weex tereh be se kaw muge ameh lu bulo lu xonxo lu neteh muge ameh bede yu nuul muge ameh lu werte muge ameh neet bu sol muba bu weex mu yureh aye weah.

Fi binduh kai yu bari la binduh kai mungi ame lu ñuul, mungi ame binduh yu weex, mungi ame lu xong khu, lu orange, lu chocola nyung ku tek ci darap bu bulah. Darap bi mungi ame lu werta ak ku xong khu.

Rider buy daw si kaw tali bi, borom rider bi mungi sol lu ñuul, mungi sol mbahna bu ñuul, fii bitiki jaayee kaay yereh la, yereh yu xonxu, yu weeh, yu buleuh, si ganaaw mungi ameh antiin bu guda, antiin bu xonxu ak bu weeh, ak aye pool bu guda, pool bi mungi ameh aye kerr, kerr yu ñoy tabah.

Fi mungi ameh naari jigéen gaye mung sol yiré yu baari kuloor, mungi am lu nètè ak paan bu ñuul bu tégu. Falè mungi ameh faas sarèt mungi sol lu honku, fi pa bu sol lu ñuul. Ci benen nung fi ki dawal rëyda mungi sol lu honku, lu bulo. Mungi egg ci kaw rëyda bi ak Ku sol mbuba bu honku mungi tahaw ci boram ak ki dawal bicycle.

Packete garab bu nete bu am bede yu bede yu nuul muge ameh lu xonxo ak goor ak jegain ak goor ak haleh bu ndaw ak haleh bu jegain nuge sol nyatah ye nuge sol lu bolu jegain bage sol lu weex gaye nuge hugalanteh.

Fii aalah la, aalah bii mungy ameh aiiy njahh yu vertue, ak garab yu bari garab yu vertue, ak njehti gigain yu ehndu aiiy matah, benen gigain bii mungy sol mbuba bu wekh tubeiyy bu njull, benen gigain bii mungy sol mbuba bu bleu, malan bu lu am lu nehteh, benen gigain bii mbuba bu wekh, mungy am lu njull, malan yu bari couleur.

Hale bu goor bu tahaw, diwane lum sol, mingi sol beseng bu domtahal, mingi sol daale yu nyuul, si ganaaw rido yu domtahal, mingi amme ay toogu, toogu yi nyingi amme waaj nyu nyuul .

Keyetti xibaar yu am binduh yu barri. Binduh yu xonxo, binduh yu weex, binduh yu ñuul ak netaal yu barri.

Haleh bu goor bi root ci pompeh gingang mungi teg pan bu domi tahal mungi sol dala yu xonxu tubey bu nyool mu am lu weex mungi sol mbuba bu xonxu ci ganaw nyu ngi weer ci linj ay yereh lu weert lu weex lu xonxu wonj bu guda mungi tahaw ker bunj tabax ameh korget amna ku tahaw ci boram sol mbuba bu weex

Li rajo la, rajo bi mugii ameh antin, mugii ameh lu ñuul, bindé yu wèèx, ngi ko tek fu wèèx.

Kèr ri ètas bu gudda , mugii ameh ay weñ, mugii ameh palati caneel, ñing ko fens , mugii ameh ay palanterr wèèr, ètas bu neteh.

jigeen buy jongante si walum daw, jigeen bi mu ngi sol sot bu nyuul, mu ngi am lu weex, mu ngi sol binda yi, am ku neeka seen ganaaw...baag bu xonxu. Kenen ki mu ngi sol mbuba bu weex.

Motor bu doome tahal muge am werr yu nuul muge daw se talih be muge ameh bena kerr corget bu xonxo mugku fence bu am bena betik buye jaye yere yere bu xonxo yere bu bulo yere bu weex antin bu gouda bu neka sen ganaw bu weex ak bu xonxo ak weah bu gouda bu am ay fele curang ak neek bu weex bu am bunta bu xonxo.

Mastel bu chocola mogi tegu fu weex ak bu nuul ak lu nuul la li jigeen ni defare kanam.